Esiae nye afɔkpa si nyɔnuviwo do na. Wo wɔ afɔkpa sia tso amedede vovovowo me. Amadede dzɛ, amedede ʋi kple amadede bubuwo ha le afi sia